Goat milking, Africa village breakfast, mama, papa, pikin wey don reach of age go go early in di morning, early in di morning like five AM to six AM, dem go go meet mama goat comot milk from di breast of dis mama goat. Dis milk as e dey come fresh like dat, African village pipu dey take as a dia breakfast, dem fit take am as akara, dem fit take am with puff puff, dem fit take am with bread anytin wey dey around dem fit take am togeda with dis goat milk. Dis goat milk dey give dem strength, dey give dem power to face di day and mostly as we know sey village, african village pipu na farmers and Fisher men and na di women dey go market and, and di ones wey dey house dey go take care of di children, so e dey give dem strength to face di day mostly African pipu dey enjoy goat milk well well and e dey help, e dey help dey keep African pipu dey dey look young and healthy, tank you.

Hands shelling emmm fruits na way wey people dey extract em palm kernel from the palm fruit. First of all if you get your palm fruit you go wash am clean am remove dirty. After you don remove the dirty, you go boil or cook this palm fruit make you loosen the kernel make you loosen the oil wey dey the palm fruit Then locally you go use mortar pound this palm fruit pound am pound am pound am pound am or machine extraction wey de dey use wey oyibo get you go extra you go put am for inside you go extract the oil. After you don extract the oil, being it from the machine or from the mortar Then the shaf which come get this nut, this shelling na im you go carry stone Em locally na stone go carry stone break am so that you go remove the kernel. This kernel again is good for eating. You fit fry am, you fit eat am and you go fit comot another oil from this palm kernel. Thank you

Earnesting palm karnel harvest, e mean sey dem dey use palm karnel well well make dem no waste am. E involve optimization make sure sey dem harvest palm kernel well well no single one dey waste. For processing nko, convert palm karnel to valuable tins better better tins like palm kernel oil, palm karnel cake wey dem dey call kuli kuli and others e dey also add better better tins valuable tins e creat higher valuable tins for palm karnel like cosmetics, big big company wey dey do medicine for health purpose and again e get biofuel and again e dey give good good practice [urn], good good practices make sure sey dem dey harvest and process palm karnel in better environment wey go differently to people and di society. E dey benefit farmers well well becos money dey enter, livelihood dey increase, e dey also create job mostly for rural community and tropical region wey palm fruit dey grow well well, yes tank you.

Harvesting na di process or time wey don reach wey you go gada your crops or your fruit wey don mature and ready for collection, e be di final stage of farming or cultivation after wen you don plant your seed, your seed kon grow e kon nurture am well well, you take your farm you apply am fertiliser, you apply am good amount of water plenty water, enough water and you kon wait for di crop wey e kon grow well well kon mature everytin don set time don reach be dat wey go comot dis crops wey go comot dis fruit go comot wether grains oh, wether yam oh, wether potatos oh, wether apple oh, go comot anytin wey you don farm, now it is ready wether you go further additionally oh you go process am or you go sell am, you go fit cook am, you go fit eat am or you go fit sell am to get money to take care of oda tins, harvesting as I talk sey naim be di final stage of farming, tank you.

Harvesting potatoes, na di time to take up di potatoes wey dem plant and nurture underground, harvesting potatoes involve carefully digging around di potato plant with fork or stable or digger any tool wey you fit dig dis ground [2] gently lifting di potatoes out of di soil you go kon remove di excess soil from di potato, you go kon sought am you go kon grade di potatoes by side and quality, storing di potatoes in a cool dark place to keep dem fresh and again we kon get different method wey we dey use dey harvest dis potato. hand digging, small scale farmers go use dia hand and simple tools to dig up dis potatoes, while large farms bigger farms dey go use mechanical tools, machines to dig up and lift and carry di potatoes out of di soil.